Paɣaba ni dabba m boŋɔ bɛ nyɛla ban piɛ folii ka sheba ye daliya dozima sheba ye daliya buluu ka bɛ gbibi siliba nima bihi n za bɛ luɣuli ni ŋɔ o nyɛla ŋun ye daliya piɛlli.

Ashiptini m boŋɔ ka paɣaba doaɣi ka ashipti paɣaba maa kuli niŋ ninmohi tibriba bɛ ninmohi pam bahi bɛ tuma maa zuɣu ka kuli lonlo jiransolo nima yili ka laati nima nyo ni fan nima ka che goriti maa ka paɣa so na doaɣi ka ʒia.

Bidibsi ayi n zaya ŋɔ bini za sheli maa niŋ kasi pam ka yino maa kuli niŋ ninmohi m mindi tingbani bɛ zaa sola jinjiɛm buluu ka ye daliya piɛla tam di zuɣu ka yino zaŋ nusuri dozim su o nuua.

niraba n bɔŋɔ niraba maa zooya pam ku tooi kali bi ku niŋla suhupiɛlli ka ku wuɣi bi nuu ni bi foon nima ka ku niŋ nimmohi pam ka ku lari n nyiindi bi nyina bini n ʒɛ bi myaangi ŋɔ di nyɛla duu n ʒɛya bini n lahi ʒɛ bi nyaangi ŋɔ dinyɛla pool n ʒɛya

duu ni n bɔŋɔ duu maa viɛli pam gariti biɛni ni dufɛli nima zaɣ piɛla zaɣ tampilim duu maa tiŋ ku biɛla kasi bi zaŋ pilɛt tam ka zaŋ bindirigu n niŋ dinni laati nim biɛni

Gbanpiɛla duu ni n boŋo bipuɣunsi ni bidibsi ka bi madam ku ʒɛ bood gbuni n wuhuriba ka bi zaa ku zaŋ bi zaɣa n niŋ dinni ka so ʒiya ka gbuni pɛn ka nyɛ ninvuɣu so ŋun yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ sabinli

Yiya m boŋɔ ni loori nima sarati nyɛla din be kpe yiya n di buɣum ni loori nima di nyɛla bin shɛɣu din taagi buɣum n dira ka niriba guura shɛba n tam palli maa zuɣu ni loori nima ka loori shɛŋa chana ka loori shɛŋa buɣum ka buɣum dindi shɛŋa ni yiya.

duu ni n bɔŋɔ duu maa ku biɛla kashi duu maa tingbani ku viɛli mi gɛro n ʒɛya ŋɔ dufɛli n pa dizuɣu maa dufɛli maa nyɛla zaɣ piɛlli buku nim n bɔŋɔ buku nim kaa nyɛla zaɣ piɛlli ni picha nima